Komafuta ohaku kala kuna oondhila odhindji dhimwe ohadhi kala owala dholudhi lumwe dhina oothingo oonde nomagulu omale . Ohadhi kala tadhi ende kominkulo dhomafuta. Dhimwe ohadhi kala woo tadhi tuka kombanda yomeya. Efuta ohali kala woo ewanawa lina omeya omambulawu go otaga monika nawa.

Oongombe odho iinamwenyo yi na ooniga, ohadhi kala dhi na omalwaala ga yoolokathana, dhimwe oontokele, dhimwe oonduudhe, oontokele dhi na uuyala uuluudhe, dhimwe dhimwe oontiligane, dhimwe oombudu, nosho tuu. Ohadhi kala woo dhi na omakondo, omakutsi, omilungu, omeho nosho tuu.

Pethimbo lyomvula moondombe ohamu udha omeya . Oondombe dhimwe ohadhi kala woo dhili pooha nomagumbo gomiti . Ohapu kala woo puna oomwiidhi oshoka omvula ohayi kala tayi loko niimeno ohayi kala ya ziza nawa. Omiti dhimwe ohadhi kala omingaalipi ,dhimwe ohadhi kala omiye nosho tuu.

Momithima, momadhiya, moondombe, miikweyo nosho wo pomahala gamwe moka mwakunwa oohi dhayoolokathana ohamuyiwa kaantu yakakwate oohi, thimbo limwe ohaya kwata mo wo oontangu. Ohaya longitha oonete. Ohayedhi tula wo kooha hoka haku kala ku na okamwiidhi opo ya vule okudhiyoolola yedhi tule miikwatelwa yawo ya ye nadho komagumbo.

Oonduli odho iinamwenyo ya simana moshilongo. Ohadhi kala dhi na omagulu omale noothingo oonde noshowo omangwathi . Oonduli ohadhi talelwa po kaatalelipo oyendji.

Omahala gamwe oga simana unene. Aantu oyendji ohayayi ko komahala hoka momasiku ngoka itaaya longo sha opo yakavululukwe yo ohaya mbwindi muumeya mboka wuli po yo taya kuutumba kiipundi yakundukidha iitaafula yo taya li e taya nu iikunwa yomomahala moka.

Omiti odha simanekwa unene kuudhila awuhe. Uudhila wumwe ohawu nambeleko pethimbo wa hala oku vululukwa nenge inawu hala oku tuka, wumwe komiti ohawu tunguleko iihadhila wa wo moka tawu valelemo omayi wo tawu lalamo.

Omiti dhimwe odhi hole okunambelwa koondhila odhindji, uudhila wa yoolokathana nawo ohawu lambele komiti hoka opo wu vululukwe. Aantu yamwe ohaya thaneke omathano goondhila ndhoka dha londa komiti oshoka ohaga monika nawa ohaga kala wo ga kwatelwa kumwe negulu.

Oohi odha simana unene. Aantu oha ye dhi kwata, moondombe, momithima, momadhiya osho woo pomahala gamwe moka ya kuna mo oohi. Aantu oye hole oku dhi vutula ee ta ye dhi paka po, yamwe oha ye dhi landitha po muze iimaliwa.

Oongombe nadho wo odho dhimwe dhomiinamwenyo yasimanekwa unene tuu momagumbo gomiti, ashike dhimwe ohadhi kala dhatulwa mookamba. Aantu oyendji ohaya yi yakalande oongombe dhoka yapumbwa. Oongombe oonkintu ohadhi zi omahini, naantu oye hole oku landa omahini gadho kookamba dhoongombe nenge komahala galwe. Oongombe ohadhi kala wo dhina uupapa momakutsi.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yasimana, aantu oyayedhi kaleke momahala gayolokathana gatungwa nawa. Dhimwe ohadhi kalekwa wo miikuku ngaashi komagumbo gomiiti. Aantu oha yedhi sile wo oshimpwiyu. Dhimwe ohadhi kala wo dhina aanilonga mboka taye dhipe iikulya noshowo omeya.

Oongolo iinamwenyo yomiihwa, ohadhi kala dhi na uushila uufupi wa tya omafufu. Oongolo odhi na olufufu kombunda. Ohadhi kala dhi na omayala omaluudhe nomatokele. Odhi na omagulu ge li gane. Odhi na omulungu omuluudhe noshipala oshile. Oongolo odha fa oondoongi nenge oonkambe, ashike dho iinamwenyo yomiihwa.

Omagumbo gamwe oga tungwa kooha noondundu. Ohaga kala ge li momukweyo nomuntu ngele oto kongo egumbo lyontumba oto vulu okumona ndyoka wa hala okuya nuupu. Aantu oye hole pomahala omawanawa ngoka ge li poondundu, oshoka otaya vulu okumona po iimeno iiwanawa.

Uutenda wumwe ohawu ende naantu opo kehe mpoka taya lala kapena oondunda dhoku lala yo taye wu dhikepo ihe nduno . Ohaya kala yewu kwatela mevi nuutenda walongelwa muutenda mboka . Ngele oonguwo dhawo odha kaka ohadhi anekwa pondje yuutenda pomileko dhili pondje. Aantu ohaya kala taya talelepo pomahala ga yoolokathana.

Aantu oye hole okuyula oohi, eta yidhituma miiyaha, ohaye dhi fala nduno komagumbo etayi kedhivutula ngaashi dhi oonene. Ohayi dhi kutha omandjandja uunene tu dhi ooshona. Ohayi dhipako po momeya, dhimwe ohadhi kangwa woo, dhimwe ohadhi yothwa. Aantu oye hole oku lya oohi.

Miihwa ohamu kala mu na iimeno nomiti dha yoolokathana. Dhimwe ohadhi kala omile. Pethimbo limwe ohadhi kala dha ziza nawa. Uumeno wumwe ohawu kala wu thike pomwiidhi nopokati kiimeno miihwa ohapu kala pwe enda uundjila wokupitwa kaantu.

Koondundu wo nako ohaku kongwa iinima oyindji. Uuhwa mbono wa mena koondundu ohawu ningi uukukutu, aantu taya yi ko nduno ya ka konge ko iikuni. Aantu yamwe ohaya kala ye ekela ko iiyekelwahi oyindji ngaashi uundooha niinima yilwe inaayi halika. Yamwe oko haya yi yaka konge iinima yawo hoka ngaashi iikuni, uundooha niinima yilwe ya gwedhwa po.

Oshikunino shomboga Omboga ohayi kala ya kunwa yi li melandulathano. Ohayi kala yi na omafo omawanawa unene tuu ga tekelwa nawa. Ohaga kala moka taga koko, opo aantu ye ga ile mo yaka landitha yo ya kalye po gamwe. Ohaga kala ge li moka pokati kago pu na uundjila uuwanawa tawu vulu oku endwa kwaa mboka taya ende moshikunino moka.

Oondjuhwa oombwaanawa ohadhi kokekwa, unene tuu dhoka hadhi kala oonene nawa. Aantu ohaye dhi dhipaga ,etaye dhi thula nawa, etaye dhi kutha omandjandja niinima ayehe mbyoka ihayi liwa. Ohaye dhi tula nduno muu faga, opo ya vule okudhitula mookila, dho dhi landithwe po.

Ondjuhwa yOshiwambo ya simana unene. Ohayi dhipagwa etayi thulwa nokutelekwa, aantu ohaye yi towaleke nawa. Ondjuhwa ethimbo limwe ihayi kala yili momahoka, uuna tayi faalelwa aayenda, nenge aantu mboka tayeyi li. Omahoka gamwe ohashi vulika ya kale ya tulwa mokayaha pomunkulo yo aantu taya yangidha mo nduno, oshithima ngele okwa telekwa oshithima.

Ondama oha yi kala yina omeya, gamwe ohageya nomvula na gamwe ohaga pombelwamo koopayipi. Ondama ohayi kunwa oohi dhiili no dhiili tadhikala dhili momeya opo dhi koke. Ondama ohayi kala aluhe yina omeya opo oohi kaadhise ngele omeya gapwinemo, ano oondama odhasimana unene.

Oondundu ohadhi kala dhashitwa pamiikalo dhayolokathana. Dhimwe onde nonene, dhimwe odha londa nodhimwe odha silukila nohaku kala omamanya omakukutu gamwe oha ga kala gathikama nogamwe oga lala. Koondundu ohaku kala kwamena uumeno nomethimbo lyokwenye uuneno ohawu kala ka wuna omafo niitayi iikukutu.

Ompinda, Ompinda oyo oshinamwenyo oshinamwenyo shomiihwa. Ompinda ohayi kala yina olutu olunene, ohayi kala yina epunda enene nomakondo omanene. Ompinda oyina oniga yimwe yili pokati koshipala noya honga. Ohayi Kala yi. Ompinda oyi holenokunyangaanyanga miihwa opo yi konge iikulya yawo.

Iiyaha ohayi longithwa iinima oyindji. Iiyaha ohayi longithwa okutulwa oohi. Ngele oohi dhu udha mo miiyaha, aantu ohaye yi humbata ye yi fale hoka taye kedhi tandela nenge ye na shoka taye ke dhi longitha. Iiyaha ohayi kala yi li pamalwaala ogendji noya simana unene.

Opuna omeya gamwe haga silwa oshimpwiyu. Ohaga kala ga kundukidhwa nawa, oshoka aantu ohaye ya oku teka mo, opo ya vule oku ka yoga oonguwo dhawo nenge ya ka teleke iikulya yawo uuna oopomba dha pata. Ano metale muno omu na omeya omayelele, ga kundukidhwa nawa kooshako ga kale ga yelekwa nawa. Aantu ohaye ya wo oku ga tala nkene geli po, unene pomahala gomatalelopo.

Oondjamba odho iinamwenyo yi holathane. Aluhe oondjamba ohadhi ende dhili pamwe. Ohadhi ende tadhi kongo iikulya yadho dho tadhi kongo wo omeya. Oondjamba ohadhi akala oonene, dhi na omakukutsi omanene. Ohadhi ende aluhe, tadhi ende kashona.

Miikunino yimwe omweenda ominono dhomeya, ohashi kwathele aantu opo kaya kale taya tekele iimeno yawo nuudhigu unene tu ngele yili mo oyindji. Iimeno oyindji ohayi kala yina ompito onene yimone omeya.

Oombwa dhomomeya Oombwa dhomomeya ohadhi kala kooha dhefuta uuna tadhi ontele okaantenya ngele inadhi hala tadhi yi momeya. Dhimwe ohadhi kala oontokele, dhimwe ohadhi kala oonduudhe. Ohadhi kala tadhi dhana nomavi ngoka ge li kooha dhefuta dho tadhi kotha po nduno, opo dhi vululukwe po nawa. Oombwa dhomomeya ohadhi ulu.

Moondundu dhimwe ohamukala muna iihwa nenge omiti dhayoolokathana, dhimwe ohadhi kala wo dhahalakana. Oondundu ohadhi kala wo oonene dhasilukila dhuuka pevi nomuntu oto vulu okulondako wutalesha shili kokule.

Pomahala gamwe oha pu kala pwa hupwa oondama nenge omithima. Thimbo limwe ohadhi longwa komambakumbaku, thimbo limwe ohadhi longwa wo kaantu. Moondama muka ohamu yi omeya ngoka taga vulu okulongithwa kaantu moompumbwe dha yoolokathana.

Okuyela osho shimwe shomiilonga yasimana yoshiwambo . Iilya ngele ya kukuta momapya ohayi teywa mo etayi falwa momalupale . Aantu ohayeyi yungulapo nenge uushina etaye yi yele noontungwa, shono hashi yelwamo ohakutiwa olungu niilya tayi yelelwa moongoma nenge moombaali.

Omvula ngele yaloko onene omadhiya ohaga udha omeya. Omwidhi ohagu mene etagu ningi omunene. Oondhila dhi ili nodhi ili ohadhi kala aluhe dhili poohe dhomeya tadhi kuunkula nomeya tadhi ende dhuuka koombinga odhindji.

Omiiti dhimwe ohadhi kala omiinene, mokwenye omafo ohaga ya gumuka ko. Iitayi ohayi kala oyindji noondhila dhimwe ohadhi nambele komiiti hoka unene tuu koondungu yiitayi.

Moondundu omuna uuhwa, wumwe ihawu kala wuna omafo ogendji ga ziza nawa, unene tuu pethimbo lyokwenye. Oondundu ohadhi kala oonde, dhimwe odha silukila pevi, dhimwe ihadhi kala dhi thike pamwe koondungu ohadhi kala dhina omalondelo gi ili nogi ili. Ano oondundu odhi holike unene tuu ngele wayi po oto vulu oku mona sha shikuli kokule.

Pomahala gamwe ihapu kala owala oopate, ohapu kala puna iitawuwa mbyono yili pevi. Oohauto opo nduno hadhi ende dhuuka komahala gadho hoka dhuuka. Okwenye iihwa ihayi kala ya ziza, ohayi kala ya kukuta yo ka yina omafo. Oondundu dhimwe ohadhi kala oonde, dhina omamanya omakukutu, gamwe ohaga kala ga gwako uuna itaga vulu we okukala ko.

Iiti ohayi longithwa okuninga wo omatemba. Ohayi kala ya tulwa kumwe nawa, tayi dhengelwa oomboha, opo yi ete po etemba. Ohayi kala wo ya tulwa kumwe niipilangi. Iiti mbino oya za komiti dha yoolokathana ndhono hadhi vulu okuningwa iipilangi.

Omahala gamwe ohaga kala ga opala unene. Ohamu kala wo ku na omiti dhokugondja, niitenda yimwe ohayi kala ya pangelelwa mo, opo yi dhanwe kuunona. Ohapu kala wo pu ba uupundi wokukuutumba, nuunona ohawu kala wo tashi vulika wu kuutumbe puungwena, mbu wu li pomahala mpoka.

Oondjuhwa ohadhi kala moshikunino shadho moka hadhi etelwa iikulya nomeya kaatekuli yadho. Oondjuhwa oonkiintu ohadhi valele momayi moka haga ilwamo opo gaka longithwe wo palwe . Ohadhi gandja wo onyama, oondjuhwa ohadhi kala odhindji dhili pomahala gawo gayoolokathana ngoka gatulwa kaatekuli yadho. Ohadhi silwa oshimpwiyu oshoka odha simana unene.

Oohi aluhe ohadhi kala moondombe muna omeya, ngele dhi indjipala nenge dha ningi oonene aantu ohaye dhi yulu mo. Ohaye ke dhi paka po nenge ye kedhi landithe po ya mone mo iimaliwa. Oohi odha simana uunene, oshoka odho oshiyelelwa oshiwanawa.

Momalundu omuna omiti odhindji, omuna wo iihwa, ngele omvula ya loko pomahala gamwe ohapu vulu oku talama omeya. Omiti dhimwe ohadhi kala ominene ngaashi omiye, omisati nomipupu nomano. Aantu yamwe ohaye ya momalundu muka taya kongo uulithilo niimuna yawo nethimbo limwe ohayi vulu okunwa omeya ngoka.

Iimeno inayi pumbwa owala uuhoho, oya pumbwa woomeya. Ohaya longitha ominino dha tsuwa oombululu nenge eshako lyokutulwa omeya lya tsuwa oombululu, mo tamu kala nee tamu tekelwa omeya okuza koopomba nenge mominino, go omeya taga ende ihe okupitila meshako mono gu uka miimeno, opo yi koke nawa. Ano iimeno oya pumbwa okutekelwa nawa.

Omahala gamwe ga simana ohaga kala ge li pooha dhomeya. Aantu ohaye ya nduno pomaha ngoka, opo ye ye ya talele po. Yamwe ohaya kuutumba ya kundukidha omulilo ye li kiipundi ya yoolokathana. Yimwe ohayi kala ya ningwa miipilangi. Omahala ngano oge holike kaantu, oshoka ohaga kala ge na iinima ya yoolokathana.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yimwe ya simana. Oondjuhwa iikwamawawa nohadhi liwa wo kaantu ngele dha dhipagwa. Onyama yondjuhwa ohayi kala ontoye naayenda yamwe ohaya telekelwa oondjuhwa.

Omaloli gamwe ohaga kala omanene. Ohaga kala omale, opo ga vule okuhumbata iiyenditho iikwawo. Ohaga kala ge na omagulu ogendji. Thimbo limwe ohaga kala ge na omagulu oogahamano komeho nokonima.

Aantu oye hole okusila oombaka oshimpwiyu, ohaya kala yedhina ya tula po uumeya mpoka dhili oshoka ohadhi kala dhi hole po, ohadhi kala dhimwe odhindji dha tungilwa uugumbo wawo moka tadhi kala.

Ofabulika yomatama, omatama nago ohaga longwa moofabulika. Ngele gazi miikunino ohaga tulwa nawa momashina e taga opalekwa nawa, taga tulwa muumpunda wago moka gena okukala opo gafalwe koositola. Ohaga tulwa mo gayalulwa nawa gametwa kutya otaga ka landwapo kwiingapi ano omatama nago ohaga silwa oshimpwiyu.

Endombo olyo lyimwe lyomiimeno ya simana. Omandombo ohaga longithwa iilonga oyindji. Gamwe ohaga tulwa momitse, omuntu to kutha ko omeya haga kala komandombo uuna weli teya.

Iimeno ihayi mene owala momahini ashike yimwe ohayi vulu okumena momeya ngaashi omwiidhi ohagu vulu okupita momeya, aantu yamwe oyehole okuya momeya eta opalekepo omwiidhi ngoka opo ya vule okuteka po nawa.

Eyulo lyoohi. Aantu oyendji ohaya yulu oohi noonete moondama .ohamukala muna omeya gamwe ohaga kala ogendji gamwe ohagakala omashona . Aatalepo ngaashi aatiligane oha yeya okutala oondama ndhoka pomahala gi ili nogi ili ngoka hageya oku talelwapo . Ohaya tala nkene aantu taya yulu opo ya shune nomatumwalaka kiilongo yawo . Aantu yomoshilongo ohayeya kwathele okulombwela aantu mboka.

Omeya gomefuta ohaga kala omale nomambulawu . Uunona owuhole okudhana kooha dhefuta wo tawu mbwindi mo . Aantu ohayeya noosikepa dhawo opo yavule oku yula oohi ndhoka dhilimo ,ohaya kala yena oonete dhakwata koosikepa ngele owayimo mefuta moka oto vulu oku silamo oshoka omeya gamwe ohaga kala omale.

Ngele omvula yaloko omeya ohaga talama, thimbo limwe Aantu ohaya kala yahupa Oondama dhawo opo iinamwenyo yinwe omeya uuna yasa enota. Aantu thimbo limwe oha yeyi hingileko ngele omokuti iinamwenyo oha yii yoyene yikanwe omeya hoka ge li.

Oohi odha simana unene ngaashi oontangu. Aantu oyendji ohaya yi momadhiya nenge momatope, opo ya yulemo oohi. Dhimwe ohaye kedhi landitha po yo dhimwe taya li momagumbo, nadhimwe ohadhi yanekwa opo dhikukute.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yimwe yomegumbo hayi silwa uunene oshimpwiyu. Aantu oye hole oku kala noondjuhwa odhindji, ohadhi vala omayi eta ga kalandithwa po gamwe ohaga ethiwa opo ga tendule dho oondjuhwa tadhi indjipala.

Momahala gamwe oha mu longekidhwa oongala. Ohadhi longekidhwa kaantu mboka aankulungu moku shi ninga. Omuntu ota vulu oku landela mukwawo oongala na ohadhi kala tadhi monika nawa unene.

Oompinda iinamwenyo yomiihwa, ohapu kala dhimwe dhina ooniga dhili mbali. Ohadhi kala ta dhinu omeya pomahala mpoka puna omeya unene ngele dha sa enota dho tadhi shuna miihwa dhika nyanganyange iikulya ya dho.

Egwo lyomeya Egwo lyomeya olyo ewanawa unene. Omeya ohaga kala omawanawa, taga monika ga fa omatokele, gu uka moka mu na omeya ogendji. Ohaga kala taga pitile komamanya, taga zi komilonga nenge kulwe kiitopolwa yimwe yi ili. Pokati mpono ohapu kala uumeno uuwanawa mboka hawu mene komeya. Ano omeya oga simana unene ngaashi koRuacana.

Omatama oga simana unene oshoka ohaga longithwa okutowaleka omihoka , ethimbo limwe ohaga tulwa miikulya ya yoolokathana. Aantu yamwe yomoofabulika ohaya pewa omatama eta ye ga tula muupaki wukalandithwe koositola moka haye ga tulamo gaayoolola etaya tu lako oondando.

Oontangu ihadhi kala wala onshona ashike dhimwe ohadhi koko etadhi ningi oonene. Aantu ohaye dhi yulu mo momeya momithima, nenge momadhiya noshowo pomahala gamwe mpoka hapu kala omeya.

Egulu ohali kala embulawu, thimbo limwe kegula oha ku kala iikogo iitokele. Aantu oye hole oku tala egulo oshoka ohali monika nawa. Thimbo limwe ohaya thaaneke omathano gegulu.

Welwitchia Mirabilis oyo oshimeno shono hashi mene mombuga. Oshina omidhi omileeleka opo shi mone omeya shaashi mombuga ihamu kala muna omeya. Omafo gasho ohaga kala omale omazizi. Oshimeno shono ohashi talelwa po kaantu oyendji.

Oondjuhwa ihadhi kala owala oontiligane ashike dhimwe ohadhi kala oontokele tootoo .Aantu oyehole oondjuhwa ndhika oontokele opo yavule okupewamo onyama . Ohayedhi dhipaga yo taya ningi oondjuhwa dhawo dhikale dhili muu nayilona opo yavule okudhilandithapo ngele dhayi mookila. Oondjuhwa ndhino ohadhi pewa woo iikulya opo dhivule okukala dhina omalutu omawanawa gena oontumba oombwanawa.

Pomahala gamwe ohapu landithwa iinima ya yoolokathana. Ohapu landithwa iilya, oontanga, omakunde niikwawo yilwe oyindji. Ohayi kala wo yi li moontungwa. Oontungwa ihadhi kala dha tungwa noombale naanongo ohaye dhi tungu dho opala.

Mefuta ohamu kala oohi dhomaludhi ga yoolokathana. Ohadhi kala wo dhi na omalwaala ga yoolokathana. Aantu oye hole okuyula oohi. Thimbo limwe ohaya yulu ye li moombauto, thimbo limwe ohaya yulu nuundjolo.

Oopate dhimwe odhe enda kooha nefuta. Aantu ngele tayazi komahala gawo yuuka komahala gamwe, ohayeende yatala efuta, taya kunkula nalyo, sho yeli moohauto dhawo mopate. Ohali kala tali monika nawa, nohaya kala yatala omakuthikuthi ngoka tagiinyenge mulyo.

Oompinda odho iinamwenyo yomiihwa. Ompinda ohayi kala onene unene, yina epunda enene. Ohayi kala yina wo omakondo omanene nomutse guna oniga yimwe pokati koshipala.

Oshiwambo MOshiwambo ohamu zalwa oondhelela nomihanga dha tulwa efumika. Oondhelela ohadhi kala dha tiligana nawa. Ohapu kala wo omapaya ga ningwa miipa yiinamwenyo niikayiwa yoondhelela. Yamwe ohaya zala wo oohema dhoontulo. Ohaya humbata iiyuma ya tulwa omagongo nenge omalovu giilya, taya ende ye li momukweyo, yu uka hoka yu uka.

Aantu oye hole okupungula oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi ningila uugumbo wadho ano haku tiwa iikuku. Mono ohamu kala wo omandoloma nenge iiyaha moka tadhi pewelwa iikulya yadho. Omahala ngono nenge iikuku ohayi kala gaandjuka nawa opo dhi vule okuuva ombepo dho dhi kale tadhi vulu okweenda nawa. Ohadhi pewelwa mo iilya noshowo omeya. Ano omahala ngaka goondjuhwa oga simana.

Moondundu namo ohamu ka matukwa nenge ohamu longelwa omaudhano ga yoolokathana. Ano opu na oondundu dhili muka noshowo iimeno yi ili noyi ili, nokemanya okwa shangwa kutya omuntu ota vulu oku ya ookilometa omulongo. Ano ngele okwa hala oku keendamonenge okuka matuka, otayi ookilometa omulongo sigo oompoka tapu vulu oku thikwa, ye ta galuka ko. Ano shino osha simana unene.

Aantu ohaya teya iilya momapya uuna ethimbo lya adha oha yeyi humbata moombaali nohayi kala ya ndjikilwa kooha dhoombali nenge dhoontungwa opo kaayi gwemo nokuyi fala kolupale uuna taye yi kutha mepya.

MOshiwambo aantu ohaya kala ye na oondhelela. Ohaya kala ye na omagwe. Iinima mbino ohayi kala ya gwayekwa omalukula, opo yi kale ya tiligana nawa. Aantu ohaya humbata iiyuma komitse ya gwayekwa omavi, opo kaayi hunge. Miiyuma mono ohamu kala mu na omalovu giilya nenge omagongo. Aantu thimbo limwe ohaya kala ye li momikweyo unene yu uka kiituthi yi ili noyi ili ngaashi koohango.

Okanduli okashona nako okanamwenyo komokuti. Ohaka kala ke na omangwathi nuuniga uufupi. Ohaka kala ke na uukutsi uushona. Ohaka kala wo ke na elaka ele olyo nee haka longitha okulya omafo gako.

Omvula ngele yalokoomeya ohaga kunguluka unene ethimbolimwe ohaga kunguluka mondjila naantu itaya vulu we oku endelamo .Aantu ohayeya taya pangelepo oshinima shoka hashi endelwa yeshi tula iitenda nosha kolelamo nawa mevi opo ihe hono aantu haya ende ya taaguluke omeya ngoka.

Eyulo lyoohi Oohi ohadhi kala momatale. Ohadhi valele mo, opo dhi indjipale. Oontangu nadho wo ohadhi yulwa kaantu. Omusamane ota yulu oohi dhe, ndhoka a ndumbalela mpoka. Ote dhi gongele opo a vule oku dhi kutha po e ke dhi landithe nenge e ke dhi teleke po kegumbo. Oohi dhimwe ohadhi yulwa noonete nenge niilongitho yimwe ya gwedhwa po. Oohi odha simana unene.

Iimeno yomaludhi ga yoolokathana ohayi tsikwa nenge yi kunwe muupoto wayo. Ohayi kala tayi tilwa omeya naantu ohaye yi landitha. Mboka yeyi pumbwa ohaye yi landa po e taye yi fala komagumbo ye keyi tsike.

Omahala gamwe ohaga kala gena oondundu, koondundu ohaku kala kwamena omiti dha yoolokathana. Oondundu ohadhi kala dha londa no ohadhi kala dha silukila dhu uka pevi, omamanya gamwe ohaga ngongolako kombanda gu uka pevi.

Poma hala gamwe ohapu kala oma manya, gamwe ohaga kala geli miitandu gamwe ohaga kala omanene gamwe omashona. Ethimbo limwe ohaga kala kiinima yimwe yafa iituntu nenge koondundu. Omamanya ngaka ethimbo limwe ohaga longithwa kaantu poma hala ga yoolokathana.

Okuti. Okuti oku na okandjila hono haka ende aakongi yiiyamakuti nenge aantu mboka taya ende mo. Mokuti ohamu kala iimeno oyindji nosho wo iihwa. Iimeno yimwe ohayi kala yi na oongala. Oongala ohadhi kala oonshunga dha shena nawa. Ohamu kala mwa thita unene. Ohamu kala mu udha omano. Ngele owa kwata eno oto tsuwa, nomafo ohaga kala omawanawa.

Okwenye ngele kweya omiti ohadhi yagumuka omafo etaga kala geli pevi. Aantu oha yega gongele etayega ningi uundumba. Omafo oga simana unene thimbo limwe ohaga longithwa oku ninga uuhoho woku meneka iimeno, ohaga kala pomahala ga yoolokathana naantu oyega hole unene okuga longitha.

Iimeno ya yoolokathana nayo wo ohayi kala ya ningilwa uumpungu wawo. Uumpungu mboka pokati kawo ohapu kala pu na oondjila, opo aantu ya vule okweenda po. Uuwanawa wuumpungu owo omuntu a kale e shi kutya kehe mokampungu okwa kuna mo shike.

Aantu yamwe kaye hole okwenda taya tekele iimeno yawo, peha lyashono oha ya longitha oopayipi dhe enda moondjila nenge dhe enda mumpungu moka mwakunwa iimeno yomaludhi ga yolokathana. Shino ohashi kwathele opo iimeno ayihe yi kale ya tekelwa unene tu ngele iimeno oyindji.

Ombuga oyo ehala ndjono lyasimana unene moshilongo ohamu kala iimeno ya yoolokathana nomethano mono otamu monika oshimeno shono haku tiwa oWelwitcia Milabils shino osho oshimeno sha simana unene noshili koshilimbo shNamibia aatalelipo ngaashi watala ohauto ndjono ohaye yeya okutalela po oshimeno shino kashinasha nomeya sho kashi hole mpoka pena omeya oshoka omidhi dhasho odhaya muule.

Oohi nadho ohadhi tungilwa wo uugumbo wadho. Uugumbo wadho ohawu tungwa noodhopi eta wu opalekwa nawa, muugumbo mono ohamu kala muna omeya ndee oohi tadhi tulwa mo nduno ngele dhakoko aantu oha yeya taya yulu mo noonete. Omeya iha gakala omaleeleeka ohaga kala owala geeleka oohi ndhoka dhili mo.

Komafuta ohaku kala ku na oondhila dha yoolokathana, dhimwe ohadhi kala tadhi tuka, dhimwe ohadhi kala tadhi ende momeya kooha nefuta. Efuta ohali kala wo li na omeya omambulawu nohamu kala mu na omakuthikuthi.

Oondhila dhimwe odhihole okukala kooha nomeya ohadhi kalako odhindji . Uuna omvula yaloka onene oondhila ohadhi indjipala unene nene naantu yamwe ohaya yaha oondhila dhawo ndhoka hadhi liwa.

Oohi odha simana unene ohadhi yawulwa moondama, momadhiya, momatope ,momithima nomomahala gamwe moka hamu kala oohi. Aantu ohaye kedhi vutula etaye dhi pakapo dhimwe ohadhi ka landithwa po opo muze iimaliwa.

Omahala gamwe oga nuninwa uudhano wa yoolokathana naantu ethimbo limwe oha yeya ya gongalele uudhano wontumba uuna mokapale mu na omwiidhi ogundji ohamu tuminwa embakumbaku ndjoka tali opalekamo omwiidhi.

Iikwamboga yimwe ohayi kala yili momatungo ga tungwa nawa. Ohayi kala ya tsikwa nawa nenge ya menekwa nawa ngaashi yi na okukala. Aantu ohaya thigi po ihenduno oondjila mpoka pe na okweendiwa kuushina. Ohayi kala ya minikilwa kolusheno, opo yi uve uuyelele ngele ka pu na oonte dhetango. Ohayi tekelwa wo omeya koopayipi dha enda mo nenge kuushina omeya tawu hingwa wo tawu tekele mo.

Omamanya gamwe ohaga kala omakukutu. Ohaga kala ge li kumwe, ga ndjeka po ga fa oshituntu, ashike shampa wa gumu ko okuukukutu unene. Gamwe ohaga kala ga tanduka ko komakwawo. Thimbo limw pomamanya mpoka ohapu kala pwa mena uumwiidhi oshoka ohapu kala wo pu na evi.

Efuta ohali kala lina omeya omawanawa omambulawu nawa ohaga kala taga kunguluka kooha dhadjo. Ohali kala woo lina omakuthikuthi kehw ethimbo. Aatalelipo ohaye niihauto yawo ta ya ende kooha dhadjo yelitale . Efuta olyasana unene moshilongo.

Oongombe ihadhi kala owala momagumbo gomiti nenge miigunda yadho ohadhi kala wo meekamba. Mookamba muno omo nee hadhi kala dha patelwa mo nawa, opo kaadhi gwaemo. Ohadhi kala dheeta ko omitse, opo ndhi etelwa iikulya yadho noshowo omeya nenge omwiidhi. Ngele omuntu okwa hala oongombe dhe oheya nduno kookamba huka akonge oongombe dhe nenge onyama dhoongombe.

Okuti. Mokuti ohamu kala muna iihwa oyindji ya ziza nawa pethimbo kuna omvula. Ohamu kala woo muna omamanya ngoka haku kala kwamena iihwa shino ohakutiwa oondundu. Iihwa yimwe ohayi kala iihupi yimwe ohayi kala iile. Ohayi kala yina uutayi uushona na yimwe ohayi kala yina uutayi uunene.

Omvula ngele ya loko onene, moofola ohamu talama omeya, uunene tuu moondjola moka po kati kiimpungu. Iilya yimwe nenge iikuniwa yimwe ohayi kala yili kohi yo meya, oshoka ethimbo limwe ohapu vulika pu kale puna efundja.

Aantu oyendji aaluudhe naatiligane moshilongo nenge kondje yiilongo ohaye ya oku talela po iinamwenyo ya yoolokathana. Ngele ye ya mehala mono lyiinamwenyo nenge mokamba yiinamwenyo ndjono, ohaa pewa ohauto mono ye na okulonda opo ye ye ya talele po iinamwenyo, oshoka yimwe oya nika oshiponga, na ihaya zi mo moohauto moka. Oye ya okutalela po oonkoshi ndhika dha lala mondjila. Ohaya kala wo kokule nadho.

Oongombe odho iinamwenyo yasimana naantu ohaye dhi tekula momagumbo. Ohadhi kala dhili kiigunda hoka hadhi edhililwa. Oongombe dhimwe ohadhi kala dhapandekwa opo kaadhi hadhukepo . Ohadhi kala dha mangwa noongodhi dhamangelwa momakota gomiti. Ohadhi napa woo omwiidhi momalundu.

Oohi ihadhi kunwa owala moondama nenge momatale, ashike ohadhi kunwa wo momatoolinga ge li momatungo mu na omeya. Ohamu kala mu na koopayipi tadhi zi koopomba nenge kootenga dhomeya opo dhi tile mo omeya uutoolinga mboka wu li momani gomatungo. Omuntu oha kunu mo ihe nduno oohi muutoolinga moka dho tadhi kala tadhi tekulwa nawa sigo dha kokele mo

Pomahala gamwe ohapu tokelwa wo uusiku, ohapu kala pwatema nawa omalusheno. Pumwe ohapukala wo puna ehala moka muna omulilo gOshiwambo gwatemwa niikuni. Ohapukala puna uumuti, nuumuti mbono ohawu monika nawa uuna olusheno lwatema. Aantu ohaya kala yakuutumba piitaafula taya pewa shoka yahala okulya nenge okunwa opo yatokelwe nawa.

Omahala gamwe ohaga kala ga nuninwa aatalelipo yontumba, nothimbo limwe ohaga kala giikalela. Aantu oyendji ohaya dhengele komahala hoka, opo yavule okukala yenako omadhina gawo gashangwa nale, kutya oyahala yeye yatalelepo, mesiku lyontumba.

Iingulu oya simana unene naantu oyehole okuyi tekula ngelw shimwe oshasi naantu ohaya ka kola shimwe nenge ya kalande ishewe shimwe . Ohayi gandja woo onyama . Aantu ohayeyi telekepo e taye keyilandithapo uupana ,ethimbolimwe iingulu ngele oyindji ohayi landithwapo kaantu yalwe.

Oondjuhwa oonkiitu ohadhi vala omayi. Omayi ngoka oga simana unene. Aantu oye hole okukutha omayi kiikuku yoondjuhwa nenge apehe mpoka hapu langele oondjuhwa uuna dha vala. Aantu ohaya fala omayi komahala gomalandithilo, oshoka aantu oye hole okulanda omayi ngoka, ga pya nenge inaaga pya.

Omahala gamwe ohaga kala ga tungwa ga londathana, oondunda dhimwe odhili pevi dhimwe odhili pombanda, ohaga kala wo giikalela ethimbo limwe noga nuninwa aayenda yoontumba. Aatalelipo yamwe oha yayi wo komahala hoka ya ka lale uuna ya hala oku ka tala ehala lyontumba.

Miihwa omuna iimeno ya yoolokathana, aantu ohaya yi mo e taya ka konga iimeno mbyoka yapanda nenge yiholike. Ethimbo limwe ohaya fulu mevi e taya kutha ko omidhi kiimeno, thimbo limwe ohaya kutha ko omafo e taye kegandanda komagumbo. Omidhi nomafo ohayi longithwa okupanga omikithi dhayoolokathana dhaamboka taya ehama.

Ondjuhwa onkiintu ohayi vala omayi etayi ga langele. Ngele ethimbo lya adha ohaga tenduka eta mu zi uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu kala nayina sigo tawu koko. Ohawu langelwa opo kaa wu uve uutalala. Ngele wa koko ohawu ningi oondjuhwa oonene.

Omagumbo gomiti ohaga kala ge na oondunda dhoshiwambo. Ohadhi kala dha kumbwa nomwiidhi noku dhikwa niiti nenge niipokolo dho tadhi kambwa nawa. Pokati kadho oha pu kala pu na omahala nakehe ondunda ohayi kala yi na osheelo mpoka hapu pitilwa kaantu.

Ominino dhomeya odha simana unene dhimwe ohadhi kala dhili kombanda yevi opo dhi vule okutekela iimeno ya yoolokathana. Ohadhi kala dha za mootenga dhomeya nenge koopomba. Iimeno ohayi silwa oshimpwiyu nawa.

Omahala gamwe ohaga kala ge na iipundi niitafula iiwanawa, ohayi kala oyindhi kehe oshitafula oshili pehala lyasho, ohashi kala shiikwatelela kutya osha pumbwa okukutumbwa kaantu ye thike peni, iipundi mbyono yeyi kundukidha oyo hayi holola oshinima shika. Aantu oha ye ya taakutumba poshitafula mpoka ya hala.

Iikwamboga ohayi silwa oshimpwiyu koofaalama dha yoolokathana sigo tayi koko, ngele ya adha okuliwa aantu ohaye yi kutha ko etaye yi fala komatala goku landithila nenge pooha dhopate mpoka hapu ende aantu oyendji, opo ye yi lande po. Iikwamboga oyi holi ke uunene kaantu.

Iikulya yoshiwambo, omboga yoshiwambo hayi muwa mepya e tayi telekwa mombiga e tayi towalekwa nawa. Oshimbombo shoshiwambo ohashi telekwa nawa nuusila womahangu opo shi kale oshiwanawa shatoka nawa notashi vulu oku liwa kaantu. Ondjuhwa yoshiwambo ohayi thulwa e tayi yaywa e tayi tulwa momeya, tayi telekwa, tayi towalekwa nawa e tayi kala yoopala.

Aantu oyehole okutekula oondjuhwa, ethimbo limwe aantu yamwe ohaya kala yena omatungo omanene goondjuhwa moka muna aanilonga taye dhi sile oshimpwiyu yo taya futwa. Oondjuhwa odhasimana unene, ko komahala ngoka oko hashi vulika kuze omayi ngoka haga kala moositola.

Oongolo odho iinamwenyo yimwe yomiihwa nohayi kala wo momakuti. Thimbo limwe ohayi kala yili mookamba dhiinamwenyo yiye yi talelwepo kaatalelipo yaza koombinga noombinga. Oongolo ohadhi kala dhina omayala omatokele nomaluudhe ha kutiwa omakonda.

Moshilandopangelo omu na omatungo ogendji ohamu kala mu na omatungo ogendji ngaashi oongeleka, oosikola omatungi giilonga ya lokathana oshowo oositola. Ohamu kala mu na uumuti owundji mboka hawu gondjwa kaantu noshowo oohauto thimbo limwe omo hadhi kala.

Koondundu dhimwe ohaku kala ku na omamanya. Gamwe ohaga kala ga tanduka komakwawo. Ohaku kala wo ku na omiti. Dhimwe ohadhi kala ominene nadhimwe ohadhi kala wo dhi thike puuhwa nuuyidhi wo. Omamanya ohaga kala omakukutu unene.

Pomahala gamwe ohapu kala pwa fumvikwa aaantu ethimbolimwe aakondjelimanguluko yafumvikwapo .Aantu yamwe ohayeya okutalelapo omahala ngoka ga fumvikwa aantu go haga kala woo geli poondundu.

Muushimba ohamu kala muna oondundu oonde, ohadhi kala tadhi monika nawa unene ngele egulu embulawu nawa. Oto vulu kutha mo ethano lyoye ewanawa. Omamanya gamwe ohaga kala omatokele gatatuka kumwe gena iitandu nomiti dhimwe ohadhi kala omikukutu nawa.

Oondjuhwa ngele dhi indjipala dhimwe ohadhi kuthwamo etadhi falwa komahala galwe, dhimwe ohashi vulika dho landithwepo dhina omwenyo nenge dhi landithwepo dha pya nenge inadhi pya. Aantu ohaya mo nomo iimaliwa opo ya vule oku ikwathela nompumbwe dha yolokathana.

Onkoshi, onkoshi oyo oshinamwenyo oshitilithi no hashi tilika uunene kaantu noshowo kiinamwenyo yilwe. Onkoshi oya lala ya kenyana tayi kongo iikulya yawo ngaashi uuyamakuti uushona mboka hayi li. Onkoshi oyina uukutsi uushona nomafufu nomayego ga honga, opo yi vule okulya uunyama wayo.

Pooha noondundu napo wo ohapu kala omahala ngoka haga talama omeya. Ngele omvula ya loko omeya ohaga talama po ,thimbo limwe ohashi vulika ga kale taga tondoka ga landula oondjila.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shomiihwa ohayi kala onene yina omakutsi omanene nomukoti omule, ohayi kala yina uuniga wuli uyali wuli lokomulungu, oyina omakondo omanene noshowo omagulu. Ohayi kala wo yina omushila omushona.

Omahala gamwe oga nuninwa aatalelipo. Oha pu kala woo puna omeya uunona wummwe ohawu falwa komahala ngoka wuka mbwide momeya aantu yamwe oha ye ga futile woo

Pokati kiihwa yimwe opwe enda uundjila uushona, aantu ohaye ende muundjila moka taya taakana yuuka komahala gamwe gi ili. Ethimbo limwe ohaye endemo oyendji ya landulathana.

Iimeno yimwe ohayi Kala yili momatungo ohayi silwa oshimpwiyu kaantu thimbo limwe ohashi vulika yi kale iikwamboga. Aantu ohaya kala wo taye yi tala nawa nohayi kala yi holike uunene, oshoka ohayi longithwa miinima ya yoolokathana.

Oondjamba ohadhi li omafo gomiti , ethimbo limwe aantu ohaya tete iiti Komiti yina omafo, opo yifaalele uundjamba uushona . Uundjamba uushona nawo ohawu kala uunene nohau kala wafa oondjamba oonene.

Omeya iha geya owala okupitila momvula ashike ohage ya taga zi mominino komahala ngaashi komilonga, taga tulwa moondama okupitila mominino tadhi endele mevi. Pooha dhoondama oha pu kala pwa mena uumwiidhi mboka ethimbo limwe hawu opalekwa po. Oha pu kala wo puna iimeno yimwe ya kunwa po, moka aantu taya vulu okutekela mo.

Aantu oyehole okutekula iingulu . Ohayi kala ya dhikilwa nenge ya tungilwa iigunda yawo moka tayi kala . Ohayi etelwa iikulya nenge omeya . Iingulu oyina uukutsi uushona nomilungu ominene oyina woo uushila uuhupi noshowo omakondo omashona.

Oongombe odha simana unene oshoka ohadhi gandja onyama. Dhimwe ohadhi landithwapo, opo muze iimaliwa. Aantu ohaya kanda omahini koongombe dhoondema, noyega hole unene.

Oondjuhwa ihadhi kala owala dhili momagumbo nenge moka dha kwatelwa mo, ohadhi kala kondje tadhi, kongo iikulya yadho noshowo iilikolomwa yilwe. Ohadhi e telwa ihe iiyaha yadho yiikulya noshowo omeya uuna kaadhi wete iikulya yadho kondje yomahala hoka tadhi konakona. Ohadhi kala dhili momiti nohadhi kala wo pamaludhi ogendji noshowo omalwaala ngaashi omaluudhe nomatiligane.

Oombaka nadho wo odhi holike kaantu, odhi hole oku kala dhi li puumeya, ashike aantu yamwe ohaya kala ye dhi tula momahala ga yoolokathana mpoka taye dhi sile oshimpwiyu. Oombaka dhimwe ohadhi kala odhindji, dhimwe ohadhi landithwa po opo dhi ka tekulwe wo ku yalwe.

Omambakumbaku gamwe oga nuninwa okwoopaleka omahala ga yoolokathana gamwe ohaga longithwa okwoopaleka omwiidhi nomahala unene tuu ngoka ga simana ethumbo limwe ohaga tetepo omwiidhi opo puye pu tungwesha nenge puye pu longeleshwa shasimana.

Omahala gamwe gomoondundu oga enda oondjila. Ethimbo limwe oondjila ndhono oonene niihauto ohayi vulu oku enda mo. Ohayi ende pokati kiihwa ya yoolokathana, ashike ihayi kala yi li mumwe. Oondundu ohadhi kala odhindji, dhimwe odha silukila nadhimwe odha londa. Ohapu kala wo pu na uumanya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomiihwa. Oondjamba oonene dhina omankoti omale, odhina woo omakutsi omanene nooniga mbali dhili kenkoti dhalyo , odhina uushila uuhupi wuna uundjafufu koondungu. Oondjamba ohadhi kala momakuti nenge mookamba dhiinamwenyo oshoka aataleli oye hole okudhi tala.

Iikwamboga yimwe oha yi silwa oshimpwiyu komashina ga yoolokathana. Oha yi kala wo yi li momatungo, oha yi kaka ya simana. Thimbolimwe oha mu kala muna iimeno ya yoolokathana.

Omeya oga simana unene. Momeya ohamu kala mu na oohi. Momeya ohamu kala wo mu na omamanya gamwe omanene go omakukutu. Aantu ohaya kala ye li momeya. Kooha dhomeya ohaku kala ku na omwiidhi omuzizi nawa, ngoka iiyamakuti hayi gu li. Ohaku kala ku na wo omiti, dhimwe omile dhimwe iihwa ya ziza nawa. Omeya ohaga kala omayelele nawa notaga monika nawa.

Oongombe odho iinamwenyo yomegumbo, odhina omadhina ogendji dhimwe ohaku tiwa onzenzi, dhimwe oha ku tiwa oondumetana, dhimwe oha ku tiwa oondema nosho tuu. Ongombe odha simana uunene, kapuna egumbo hali kala nana lyaana oongombe.

Oongalangombe odhi hole okukala momeya. Ngele dha sa enota ohadhi nu omeya ngoka, uuna dha sa ondjala tadhi li okamwiidhi hoka ke li kooha dhomeya . Opo ihe ngele dha mana okulya nokunwa tadhi yi mondjila yawo dhi ye komahala gamwe hoka ku na uunapelo wadho. Oongalangombe odhi na ooniga oombwaanawa noonduudhe.

Oonduli odho iinamwenyo yimwe yomiihwa, dhina oothingo oonde, nomagulu omale. Ngele oweyi adha yahala okunwa omeya, nenge okulyasha, othingo ohayi kala tu ukilila shili, yu uka mpoka puna omeya, nenge omuti gwontumba.

Elanditho lyiimeno Aantu yamwe ohaya kunu uumeno muupoto mboka wa ningwa nuupulasitika wa dhiingilwa nawa nomwa tulwa uuhoho, ye ta kala ta tekele mo omeya. Ohewu fala ihe pehala mpono aantu taya vulu okulanda uumeno wawo. Kehe omuntu oha kutha po uumeno we mboka a hala e tayi nawo e ke wu tsike kegumbo. Ye ta mono mo iimaliwa.

Koondundu dhimwe ohaku kala kuna omamanya, thimbo limwe ohaku kala wo kwa pita iimeno yontumba, iimeno yimwe ohayi Kala omiti ominene , yimwe iishona. Ohaku kala wo omwiidhi.

Uudhila ngele inawu hala oku tuka ohawu nambele komiti opo wu vululukwe. Thimbo limwe ohawu kala wuna ko iihandhila yawo moka tawu lala. Miihandhila ohamu kala wo muna omayi thimbo limwe. Uudhila owa simana oshoka wumwe ohawu vulu oku li wa. Ohawu telekwa nawa uunene kuunona wuumati ohawu yahwa kuwo etaye wu fala komagumbo.

Pomahala gamwe ohapu kalapuna iimeno yahala ka na . Ohapu kala puna iihwa , ohapu kala puna owala puna uumwidhi , yo yimwe ohayi kala yili pokati komamanya . Ihayi kala yina iitayi iinene ohayi kala yina owala uutayi uushona. Evi ohali kala lyatiligana nomuntu ngele to talelapo oho kala wapandamo mombuga.

Oondhila dhimwe oshihole mpoka puna omeya. Uuna pehala lyontumba kaapuna omeya, nena ito adhapo okadhila ihaaka kala momeya . Oondhila dhimwe ohadhi ende kooha dhomeya nenge dhiye momeya momwene, tadhi kongo uuhi uushona nenge uufuma uushona mboka hawu kala momeya moka.

Oongombe dhimwe ohadhi kala wo dhina omakonda omaluudhe omatokele, dhimwe ohadhi kala dhina omalwaala ga yoolokathana. Oongombe odha simana uunene oshoka ohadhi gandja omahini nonyama, thimbo limwe ohadhi landithwa po wo, opo muze iimaliwa.

Aataleliipo oyendji ohaya yi niiyenditho yawo mombuga. Ohaya talele po iimeno yayoolokathana shimwe shomiimeno Osho owelwitschia mirabilis. Oshimeno shino osha simana unene moshilongo, ohashi kala shina omafo omale nomidhi omile opo dhikale tadhi ningi omeya mevi.

Iikwamboga oha yikala ya menekwa nawa, yina omafo omazizi uuna ya tekelwa no yina uuhoho wagwana, oha yikala yaziza nawa yo yathita nawa, nomuntu ngele ahala oku kuthako iikwamboga yontumba oha kala anyanyukwa unene oshoka oya tsapuka nawa yo kayina nando omukundu gwasha.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo ya simana. Oondjuhwa ohadhi kala dhi na omawawa ohadhi kala dhi na wo omalwenya nohadhi kala dha kundukidhwa kiifufu, oondjuhwa ohadhi kala dhi na omanyala nomagulu geli gaali.

Aantu oye hole oku kuna iikwamboga ya yoolokathana . Oshoka oha ye yi landithapo muze iimaliwa . Yimwe oha yeyi lipo oshoka oyina uundjolowele. Iikwamboga oya simana unene.

Momeya ohamukala oohi, ngele aantu oya mono oohi dhili momeya odhindji no dhakoka nawa oha ye dhiyulumo oshoka oha dhiliwa dho ohadhikala oontoye, yamwe oha yedhe kangapo, yamwe oha yedhivutula, yamwe ta yedhi landithapo ya monemo iimaliwa.

Oongolo odho iinamwenyo yomiihwa ohadhi kala dhina omakonda omaluudhe nomatokele. Oongolo nadho woo ohadhi nu omeya. Ohadhi ende dhili momakuti tadhi ende tadhi kongo iikulya yadho noshowo pomahala mpoka puna omeya.

Iiiyaha oyo iikwatelwa ya simana. Aantu ethimbo limwe ohayeyi longitha okutulamo oohi dhawo ndhoka taya yulu. Oohi odha simana unene oshoka odho onyama ombwanawa yo ontoye, oohi ethimbo limwe ohadhi landithwapo aantu e ta monomo iimaliwa.

Oohi ngele dhakunwa momatale ohadhi koko tadhi ningi oonene ngele dhaningi mo odhindji, eethimbo dhalyo ngele lyaadha dhokudhi kuthamo aantu ohayeya niiyaha eta yedhi tekemo noothayila dhawo nenge noonete yo taye dhi tula miiyaha ano oohi odhasiman oshoka ohadhi etele aantu omweelelo nomukaga ohagu kandukapo.

Ngele aantu ya teya, oha ya landitha iilya yawo, oha yalanditha iilya yongaya, omakunde, omapungu, oontanga, niinima oyindji mbyoka ha yizi mepya. Ooshako ndhoka odho hayalongitha opo yavule okunkuthamo nuundooha mboka taya metitha nenge nuutungwa, oha ya kala yena oondando dhayo dhoka aantu yena okulongitha uuna taya landa.

Momakuti gokuushimba ohamu kala muna iihwa, omamanya noondundu wo. Iihwa ohayi kala oyindji yo iihupi, ohayi kala ya thita, yimwe ohayi kala yina iitayi iikukutu nenge omafo omatalala uunene tuu pethimbo lyokwenye iitayi ohayi kala tayi teka ko komiti.

Iikuki ohayi longithwa piituthi yayoolokathana ngaashi yomavalo nenge yoohango. Omuntu ngele okwahala okudhana esiku lyasha, ohashi vulika alande oshikuki she ye teshi tyapula nooyakwawo. Iikuki ohayi kala iiwanawa yaningwa momalwaala gayoolokathana naantu oyeyi hole unene.

Momahala gamwe ihamu kala muna iimeno oyindji. Ohamu kala owala muna omiti tadhi yalulwa. Evi ohali kala ewanawa ashike ihali kala lyamena tya. Thimbo limwe ohamu kala uuyidhi uuhupi, thimbo limwe ohamu kala wo iihwa. Aantu oye hole wo okukala pomahala kagena nenge iihwa yasha.

Omamanya gamwe ohaga kala geli miitandu ohaga kala omanene, pokati kago ohapu kala pwamena uumwiidhi. Ohapu kala wo puna iihwa yili mpoka puna omamanya. Iihwa yimwe ohayi kala iifupi. Ohapu kala wo puna pumwe mpa pwa silukila noshowo oondundu.

Oondjuhwa odhili pamaludhi ogendji. Opuna oondjuhwa ookiintu, opuna woo oondjuhwa hakutiwa omakondombolo. Omakondombolo gamwe ohagakala omanene. oondjuhwa dhimwe ohakutiwa oondema. Ndhimwe ohadhikala dhalonda kiikuku yawo hoka dhatulwa.

Oongolo nadho iinamwenyo yomiihwa. Ohayi kala owala mokuti nenge mookamba dhiinamwenyo. Ohadhi kala dhina omakonda omaluudhe nomatokele. Ohadhi kala tadhi nu omeya mpoka pwa talama omeya. Miihwa ohamu kala woo muna omamanya gamwe ohaga kala omatokele niihwa ohayi kala yili mumwe unene.

Omahala gamwe ohaga kala gatungwa momeya, nenge kooha dhomeya. Ohaga kala goopala nawa, ohaku kala woo kuna iipundi niitafula. Aantu yamwe ohaya kanwa ookofiwa dhawo komahala hoka opo yakale yatala ewangandjo yo yavululukwe woo.

Omuti gomukwaava. Omuti nguka ohagu kala momakuti nenge mombuga. Ohagu kala mpoka pu na omamanya nohapu kala pu na uuyidhi wo. Omuti nguno ogu hole mpoka puukukutu. Ihagu kala naanaa gu na omafo, ashike ohagu kala gu na uunima wa fa uufo, ndele uule. Ihagu kala gwa ziza unene ngaashi iimeno iikwawo.

Omahala gamwe ohaga kala gena omapola. Omapola ogo oondjila ndhoka dhe etwapo komagulu giihauto, sho tayi endemo. Thimbo limwe ohapu kala puna iihwa, pooha dhopate. Iihwa yimwe ohayi kala wo yahalakana.

Ongolo oshinamwenyo shomokuti, ashike oha shi silwa oshipwiyu mookamba dha yolokathana. Oshinamwenyo shino oha shikala shina omakonda omatokele nomaludhe, ohashi kala shina omushila omushona nosha simana uunene.

Aantu yamwe oha yayi kuukongo moondundu, thimbo limwe ohaya ende owala taya kongo iinima yawo mbyono ye ekelwashi moondundu, komahala gamwe ohaku kala kuna iiyagaya oyindji nomuntu oto vulu wu mone ko iinima yoye.

Momapya kamu holelwe omwiidhi, shapo ongele aantu yegu kaleka mo opo guli we mo kiimuna. Ngele ethimbo lyoku longa lya adha, ohaye ya nomatemo, e taye gu hende mo nenge yegufule mo. Ethimbo limwe ohagu fulilwa mo komambakumbaku opo ya vule oku kuna mo iikunomwa yawo.

Muuyuni omuna iilongo yina omashina gayolokathana. Noofabulika dhayoolokathana. Muno omuna ofabulika yokuteta iimeno opo yize omafo yininge po shoka tayi ningi po ngaashi omiiti. Niinima oyindji hayi nigwa momiiti nenge momafo giimeno. Ano owu wete efano kutya iimeno otayi tetwa yi ninge omafo ngoka ga gwiila pevi.

Oshikunino shiinamwenyo Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala aantu taya sile iinamwenyo oshimpwiyu. Oondjamba oonene ohadhi vala uundjambwena. Oondjamba dhodhene odhi na oshipa oshikukutu sha tya omagonyoto. Odhi na omakutsi omanene nomunkati omuleeleeka. Odhi na omayego omanene ge li gaali lwokomulungu nomatende omanene.

Oongala nadho wo ohadhi ningwa momatungo ga yoolokathana, ohamu kala muna aaniilonga yokudhi ninga, aantu mboka ohaya kala oonkulungu mokuninga oongala. Oongala oombwaanawa dho odha simana uunene , oshoka ohadhi longithwa wo nopiituthi ya yoolokathana

Omeya gamwe ihaga kala owala momatele ashike ohaga kala wo tagagu komamanya, ngashi komawe gomeya nako oha kukala Kuna omeya taga tondoka guka moka muna omeya ogendji. ohaga zi komahala gili no gili ngashi komilonga oge hole uunene mpoka hapu kala puna iimeno.

Iikwamboga ohayi kala miikunino naantu ohayeyi sile oshimpwiyu. Oya simana unene oshoka ohayi liwa nohayi kala iitoye, aantu yamwe ohaye keyi landitha po muze iimaliwa.

Aantu yamwe ohaya landitha iilya mooshako. Ethimbo limwe omuntu ohakala ena ongeshefa ye yiilya naantu ohayi landa po nawa oshoka oyeyi hole, yimwe ohayi kaningwa po uusila yo yimwe tayi longithwa wo moompumbwa dhayoolokathana.

Kooha dhoondundu dhimwe ohaku kala kuna omamanya. Omamanya ohaga kala omatookele geli kombanda yevi etiligane. Thimbo limwe ohaga kala woo mpoka pena iihwa niitayi yimwe yiihwa ohayi kala yatekako.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomiihwa ohadhi kala oonene na wumwe ohawu kala uushona, ohadhi kala dhina oothingo oonde opo dhi vule okulya omafo gadho komiti.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shimwe shomiihwa. Thimbo limwe oonkoshi ohadhi kala dhili momakuti nenge mookamba dhadho. Aatalelipo ohaye ya oku tala iinamwenyo yayolokathana mono mwakwatelwa oonkoshi. Onkoshi ohayi li onyama. Ngaashi iiyamakuti yimwe yomokamba nenge momakuti ohayi lika po koonkoshi.

Okupulula Uuna mepya mu na omwiidhi ogundji aantu ohaya ithana embakumbaku, opo li ye li pulule mo omwiidhi ngoka ihaya longo owala nomatemo, ashike omwiidhi ohagu vulu okulongwa mo nenge okupululwa kembakumbaku. Embakumbaku ohali ya nduno tali ende tali pulula apehe mpoka lya lombwelwa li pulule. Ohali kala tali hingwa komuntu.

Oondjuhwa oonkiintu odhi holike okukaliwa nadho unene oshoka ohadhi vala omayi, dho tadhi tendula mo uuyuhwena opo dhi indjipaleke oondjuhwa megumbo nenge mofaalama yontumba. Muno omuna oondjuhwa oonkiintu dho oonene nawa. Dhimwe ohadhi dhipagwa po dhininge uupana nenge dhi ninge osheelelwa.

Aawambo oyendji oye na omampya, omapya gawo oha yakunumo iikuniwa oyindji, ngaashi iilya, omakunde, omanyangwa, oontanga, niilya wala. Iilya oyindji oha yi mene nawa, ngele yakoko oha yitulako eta yiteywamo.

Oohotela dhimwe ihadhi kala dhi na iipeleki pombanda, ashike ohadhi kala dha ningwa noomwiidhi. Ohadhi tungwa wo nomakuma, taku tulwa omiyelo dhomasipili. Ohapu kala wo pu na uungwena wa opalekwa nawa. Ohapu kala wo pu na uundjila mboka tawu pitile aantu, nomiti ndhoka dhokugondja wo.

Ondjamba ohayi kala miihwa ashike thimbo limwe ohayi kala yili mokamba aantu oyendji oha yeya yatale Oondjamba oshoka oyedhi hole , Oondjamba ohadhi kala dhina omakutsi omanene nomunkoti omule. Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene.

Moondundu dhimwe ohamu ende aantu nosho woo iihawuto, oha pu kala puna ondjila ndjono hayi ningwa po thimbo limwe komagulu goohawuto naantu yamwe omo haye ndele mondjila moka.

Iinamwenyo yomiihwa oyili pamaludhi ogendji yimwe yomuyo oyo oondjamba noonduli oonduli odhi na oothingo oonde nohashi vulika dhilye omafo gomiti dhono dhili puule oondjamba odhi na wo omakoti omale odho oonene uunene.

Efuta olyi holike unene kaantu. Thimbo limwe ohaye ya nomathano opo ya vule okuthaaneka omeya ngoka. Kooha dhefuta ohaku kala wo kuna evi ewanawa. Aantu yamwe oye hole okushanga omadhina gawo kevi ndyoka lyo kooha dhefuta.

Oondjamba odho iinamwenyo ya simana. Aatalelipo oyendji oye hole okuya koondjamba ye dhi tale nkene dha tya, unene tuu mboka inaaye dhi mona nale, oshoka oye dhi igilila oku dhi mona monafano. Aantu ohaya sile iinamwenyo mbyoka yoondjamba oshimpwiyu. Ohadhi ulu, dho odhi na ominkoti omile.

Omvula ngele yaloko moondjila dhiimpungu ohamu kala mwatalama omeya. Ohaga kala taga tondoka uuna omeya ganinga ogendji. Iimeno yilwe ohayi kala woo yili kohi yomeya ngaashi iilya nenge omakunde.

Ekuno Omusamane nguka okwa kuna iimeno yi ili noyi ili moshikunino she. Ethimbo limwe ohamu kala wo mu na iikwamboga, ngele omuniilonga oha kala a pewa okambindja ke hoka e na okulonga na ko, nenge ta longo nokambindja ke yemwene, opo a vule okutaamba aalandi ye. Oha tekele iimeno ye noopayipi ndhoka dhe enda moondjila moka.

Oondjuhwa dhimwe ohashikala dhili momatungo ngatungwa nawa ohakukala wo muna olusheno luna omalamba ngedhiminikila unene tu ngele uusiku weya nenge muna omilema, oondjuhwa ohashikala odhindji nadhimwe ohadhikuthwamo dhikalandithwe po.

Okupulula, ethimbo lyokulonga ngele lyaadha aantu ohaya pululilwa momapya komambakumbaku. Omambakumbaku ohaga pulula mo omwiidhi ngoka gu li mo, opo mu vule okukunwa. Ohaya pewa oowili ndhoka yena okupulula etaye dhi futu omuntu ngoka ta hingi embakumbaku, ano okupulula nembakumbaku okwa simana, oshoka otaku kuthamo omwiidhi notaku ku tha po ethimbo.

Omahala gamwe oga nuninwa aatalelipo ya yoolokathana. Ohapu kala puuwanawa puna uumeya wokuyoga. Aantu oyendji ohaya yi komahala hoka. Yamwe ohaye ga futu wo shi ikolelela komasiku nga taya kala mo.

Oosino odho iinamwenyo ya simana moshilongo, odhina ooniga oonde nomalwaala omatokele nomaluudhe, odhili woo koshilimbo shaNamibia. Oosino dhimwe odhi hole oku dhana dhafa tadhi kondjo, nohadhi kala dhili momalundu.

Oongombe dhimwe ohadhi silwa oshimpwiyu no ohadhi kala dhili mookamba dhayoolokathana. Oongombe odha simana uunene tuu dhoonkintu oshoka ohadhi gandja omahini adhihe ohadhi gandja onyama no ohayi kala yiholike kaantu.

Omwiidhi ngele gwaningi ogundji pehala lyontumba ohagu tetwapo . Aantu yamwe ohaya longitha uushina moku tetapo omwiidhi opp pu kale pwa opala nawa.

Omulonga ogo ehala lya simana, momulonga ohamu kala muna omeya ogendji nomuntu ngele owayi mo nenge okanona oto vulu okusila mo. Pooha dhomulonga ohapu kala pwa opalekwa nawa uunene tuu komahala ngono gokutalela po. Ohapu kala puna uupundi uuwanawa nomuntu oho vulu oku kuutumba po watala omeya ngoka, ohapu kala pwa kundikidhwa kuulunga nohapu kala wo puna omiti dhoku gondja.

Iimeno yimwe ohayi mene momahala moka yina okumenena kayishi owala miikunino ashike nomoofaambulika wo dhiimeno ohamu kala iimeno yimwe, uunene tu mbyoka yasimana, ohayi kala yili momashina opo yivule okukuthwamo nawa yilongithwe iinima yayoolokathana ngaashi, okuninga omiti nenge oopeela. Ohayi kala yasilwa oshimpwiyu komashina gayoolokathana.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa moofalama ohadhi kala odhindji nodha tungilwa omahala mpoka tadhi kala. Ohadhi tekulwa niilya, nomeya nenge niikulya yoondjuhwa tadhi landwa koositola. Oondjuhwa dhimwe ohadhi kala oontiligane nadhimwe ohadhi kala oontokele. Oondjuhwa odha simana uunene oshoka dhimwe ohadhi vulu oku landitha po kuyalwe opo muze oshimaliwa.

Omeya ngele ga talama iinamwenyo ohayi ya okunwa omeya ngoka uunene tuu mbyoka hayi kala yili oondundu, ngele okuna uupyu yimwe ohayi ya etayi yogo momeya moka. Omwiidhi gumwe ohagu kala gwa mena pooha nomeya, oshoka opuna olututo. Oondundu dhimwe ohadhi kala dha kundukidha omeya ko okwamena wo uumeno owundji.

Oshimeno shomombuga oshihole mpoka puukukutu . Ohashi kala shina omidhi omileeleka opo dhikuthemo omeya mwvi edhina lyasho olyo Welwistchia mirabilis . Omafo ngele ga kukuta ohaga guko sho oshimeno tashiyako nduno nomafo galwe omatalala.

Okukuna uumeno noshowo oku yi tsika. Iimeno ethimbo limwe ohayi tsikwa muuyaha wawo. Tango ohamu tulwa uuhoho e tamu tulwa omeya. Uuhoho owa hawu elakana nawa muupoto mono hamu tsikwa uumeno ye omuntu ta tsike mo ihe uumeno nenge ta tula mo oonkenya, opo iimeno yi pite kuyo yene. Ohayi kala ihe ya pakelwa naantu thimbo limwe ohaye ya okulanda uumeno mboka ye ke wu tsike.

Momavalo oha mu liwa iikuki. Nomiituthi woo yilwe oha mu liwa iikuki. Aantu oye hole iikuki oshoka ohayi kala iitoye. Yimwe ohayi kala iinene nayimwe ohayi kala iishona. Ohayi kala woo thimbo limwe yina uungala uuwanawa.

Iikulya yoshiwambo. Oshimbombo ohashi tetekwa nawa nuusila etashi tulwa mokayaha. Uusila ohawu kala womahangu opo shikale oshiwanawa. Ohapu kala woo puna ekaka noshowo omboga ya telekwa nawa. Ohayi tulwa poshitaafula etayi opalekwa nawa opo pukale pwa opala noshowo omagadhi goongongo.

Iihauto oya simanekwa unene. Oshoka oyo iiyenditho mbyono hayi vulu okukutha omuntu pehala lyontumba yi mu fale kehala ekwawo meendelelo. Iihauto ohayi tulwa omahooli. Nethimbo limwe ohayi vulu okuthikitha omuntu mbala.

Oshini osho ehala ndoka hali tsilwa iilya nenge uusila wontumba. Aantu ohaya kombopo nomaluhwatu. Ohapu kala pwa kolongwa nevi lye loya. Ohamu kala woo muna omihi.

Omatope gamwe ohaga kala ga fulwa kaantu. Ohamuya omeya uun omvula ya loko noohi ohadhi ningimo odhindji. Aantu ohaya kutha nduno uunete wawo wuli kiiti yo tayewu tula momeya yatale ngele otamuya oohi . Aantu ohaya yulumo oohi ndhoka tadhiyi moonete moka opo yekedhi pakepo komagumbo.

Ethimbo lyoku longa momapya ngele lya adha aantu ohaya kongo omambakumbaku geye gapulule mo omwiidhi, opo yavule oku kuna mo iikunomwa yawo oyindji. Omambakumbaku ohaga futwa nohaga kala taga pulula nawa.

Etekelo lyiimeno. Omusamane ota tekele iimeno ye. Ye mwene otashi vulika ta longo moshikunino. Mwene gwasho te mu tumu e ye a tekele iimeno. Iimeno ohayi tekelwa unene ongulonene nokomatango. Uuwanawa wokutekela iimeno, opo yi koke nawa yi tu pe iikulya. Ohayi tulwa wo uuhoho nenge omeya ngoka.

Iingulu, iingulu oyo iinamwenyo yomegumbo. Ohayi tekulwa ya tungilwa uugumbo wawo, ohayi kala oyindji tayi tekulwa. Ohayi etelwa iikulya yawo nomeya. Iingulu oya simana oshoka ohayi gandja onyama. Iingulu oyina omalwaala ga yoolokathana, yimwe ohayi kala iitokele yimwe oyina omayala omaluudhe nuushila uufupi.

Omvula ngele yaloko onene omikanka ohadhi udha omeya. Omeya ohaga kala taga tondoka galandula omikanka dhoka, gamwe ohaga zi woo komilonga. Ngele omeya omale ito vulu wu ethe okanona kadhane mo, oshoka otaka sile mo.

Uunona owundj ohawu tumwa kaakuluntu wayo, hawu lombwelwa wukateke omeya komithima nenge kiikwewo. Kehe kamwe ohaka pewa eyemele nenge okandini kako ke keeleka, hoka taka vulu oku humbata oshinano shokuza megumbo sigo oompoka tapuzi omeya.

Omiti dhimwe ohadhi tetwapo kaantu opo dhikukute, ngele dhakukuta ohadhi yagumuka omafo etadhi kala owala dhina iitayi. Iitayi mbika ohayi ningi po iikuni naantu ohaalongitha iikuni mbika. Iitayi ohayi hongwa woo nawa yi ninge omipini dhoko matemo nomakwiya.

Omahala gamwe ohagakala omawanawa, ohagakala gatungwa nawa gena omiyelo dhomasiipili. Ohamukala muna iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu uuna taya vululukwa nenge yahala okuuva ombepo pondje. Ohapukala wo puna iitaafula yokuntenteka iinima yawo mbyoka taya pewa meni.

Aantu yamwe ohaya yi moondundu yafa taya yi kuukongo, ohaya ende noompunda oshoka oondundu ohadhi kala odhindji nohamu kala wo muule unene tuu mpoka ya uka, moompunda ohashi vulika mukale wo muna uundini womeya opo kaya se omanota

Omayi goondjuhwa oga simana uunene ngele ogendji ohaga ka landithwapo. Aantu oye hole okulya omayi yamwe ohaye ga landitha kondando yimwe ndjoka tayi vulu okulandwa nawa.

Omvula ngele ya loko onene, o.eya ohaga tondoka momikanka. Ohaga kala taga tondoka ogendji, naantu ihaya kala we taya vulu okweendela popoondjila ndhoka pwa pita omikanka. Aantu yamwe ohaya vulu ya tunge po osheendelo, sha taakana omukanka ngoka.

Omambakumbaku ogo iiyenditho yasimana gamwe oga nu ninwa oku hila uushina woku opaleka omwidhi. Omwidhi oha gu kala guli mumwe nawa gwandumbala nawa go ta gu vulu wo oku tumbwapo. Momalundu ngele omuna omwidhi nenge pomahala ga simana ohapu opalekwa nawa kuushina.

Pomahala gamwe ohapu kala puuwanawa. Puna omiti dha yoolokathana dhimwe dho mudho odho omilunga. Omilunga ohadhi kala dhina omakota omale. Ohadhi kala woo dhina omapakululo . Kuulunga wumwe ohaku kala woo kuna iiyimati yoondunga.

Oohi ohadhi yulwa noonete dhimwe ohadhi kala ombulawu. Aantu ohaya kwata oonete taya yimo ihe, opo ya vule okuyula oohi dhawo. Onete ohayi kala yina elambo opo oohi dhikalemo dho kaadhi gwayemo. Omeya ohaga ziya mo opo mu kale owala oohi.

Miikunino yimwe otashi vulika mu kale mu na iikwamboga yoludhi lumwe aluke. Oludhi nduka lwoshikwamboga ohalu kala lwa simana unene, oshoka aantu ohaya vulu ye lu landithe po. Lwo oluholike unene.

Oondjuhwa odha simana unene. Ohadhi kala dhe edhiliwa moofaalama nenge momagumbo. Aantu oha yedhi sile oshimpwiyu yo taye dhi tekula niilya. Oshoka ohadhi gandja omayi ngaashi oonkiintu. Ohadhi gandja wo onyama ya pya nenge inaayi pya yo yika telekwe komagumbo galwe.

Iimeno yimwe ihayi mene owala momalundu. Ashike ohayi mene moofaabulika dhi ili nodhi ili nenge momahala moka yapumbwa okumenena tayi silwa oshimpwiyu komashina gayoolokathana. Ohayi kala ihe yili muupoto wawo mono hayi tsikwa nenge tamu tulwa oonkenya yo tayi silwa oshimpwiyu nuuyelele shaashi iimeno oya pumbwa uuyelele noshowo omeya nuuhoho etayi kala owala yili moka yasilwa oshimpwiyu nawa.

Iinamwenyo yimwe ohayi tilitha nayimwe oyili pamaludhi ogendji. Yimwe ohayikala yina omalaka omale shampa weshimono otohadhukapo owala. Ohayikala woo yina omakonda gamwe ohagakala omatokele numeho uushona, nuutse uushona. Ngele owamono omutse gwasho ototi pwamwe eyoka.

Okutalelapo, momahala gomatalelepo ohamu yiwa nohauto ndjono hayi talelepo iinamwenyo yayoolokathana, oyo nee ngaashi oompinda. Oompinda ohadhi kala aluhe dhili pomeya naampoka pena omwiidhi gwaziza nawa. Aantu aluhe mboka tayeya okutalelapo ohaya kala yeli mohauto yatalela moombululu dhohauto opo kaya like kiinamwenyo.

Iimeno yimwe ohayi mene yiikalela unene tuu moombuga nenge pomahala mpoka ihaapu mono omvula oyindji. Ethimbo limwe ohapu kala puna uuyidhi ashike uufupi lela. Iimeno thimbo limwe ihayi kala yina omafo ohayi kala owala yina iitayi iikukutu.

Oondjamba niinamwenyo yimwe yomo kuti, oyihole okunwa omeya. Kehe mokuti opuna ehala ndoka hali kala lina omeya, opo iinamwenyo ngele yasi enota ohayi yi yika nwe. Oha yi kala yishi mpoka omeya geli unene tuu ngele yi igilila po.

Aantu yamwe ohaya landa iipeleki niitenda etaya dhengele epeleki enene lyafa egumbo. Ohaya tulamo ihe nduno iitenda tayi kala yo opalekwa nawa yina oolaka etaya tulamo oondjuhwa. Oondjuhwa ookiintu odho unene hadhi tulwamo oshoka otadhi vulu okugandja omayi.

Omahala gomatalelopo ohaga kala ga opala. Ohamukala oondunda dhokulala, dhokugondja nosho wo dhimwe dhili po ngaashi dhokutelekela. Ohamu kala iikulya iiwanawa, naantu ohayeya taya talele po taa kuutumba muutala puna iitaafula niipundi , e taya pewa nduno iikulya mbyoka ya hala nenge iikunwa mbyoka taya pula.

Momapya gamwe ohamu pululwa komambakumbaku opo omwiidhi gu pwemo mbala aantu ohaya ithana omambakumbaku gayoolokathana etaya futu wo opo ga pululemo omwiidhi ngele ogundji momapya aantu oyendji taya vulu okugulonga mo .

Omahala gamwe gomoondundu ohaga kala ga kalelapo sha. Gamwe ohaga kala ga shangwa kutya oshinima shontumba osha holokapo omvula yini. Omamanya gamwe ohaga kala ga tanduka, omamanya omakwawo ohaga kala geli oondumba nenge ga halakana. Ohaga kala geli mpoka pena iihwa wo oshoka momakuti omuna iihwa oyindji.

Oohauto odho iiyenditho ya simana unene, aantu oyendji ngele yuuka komahala gawo ga yoolokathana go ko kule ,ohaya kutha oohauto yaye nadho. Ohaya enditha mo woo iinima yawo yimwe oshoka omuntu ita vulu oku humbata iinima iidhigu nenge oyindji keeli mohauto.

Momithima ohamu kala oohi uuna omvula ya loka onene. Aantu ngele ye dhi mono odhindji ohaya yi mo noonete. Ohaya kala ya kwata onete kehe gumwe oku li kombinga ye yo taya kala ye yi lyatela mevi. Ohaya yi mo taya zi komunkulo yu uka komunkulo omukwawo taya zi mo noohi.

Omahala gokugondja nosho wo okuvululukwa Omahala gokuvululukwa ohamu kala mu na uundunda uuwanawa. Ohawu kala wu li pooha dhuumeya uuwanawa moka omuntu ha yi mo ta mbwindi, opo i ikuthe epupyu. Pooha dhomeya ohapu kala pu na uupundi uuwanawa mbono omuntu ha kuutumba uuna ta vululukwa. Ohashi vulika ta lala po wo, opo a vululukwe ngele ina hala okumbwinda momeya. Ohapu kala pu na uundunda uuwanawa.

Oonkambe, oonkambe oha dhi kala momalundu tadhi napa. Ngaashi dhiya dhili mbali odhilipo ta dhi napa. Dhino mbali ota dhi kondjo dha hala okwiikokota. Oonkambe odhina olufufu kombuda, oluwanawa. nomishila dhadho oha dhi kala dhina olufufu, odhina omakondo nuukutsi uushona. Oonkambe, odhihole oku kala momalundu. Unene ngaa kooha dhoondundu.

Momahala gamwe ohamu gondjwa kaantu ye li piitaafula yawo taya nu nenge taya li shoka ya hala okuza mehala moka. Ohamu kala mu na iipundi niitaafula iiwanawa yi na iipundi iiwanawa ya tungwa nawa yo otayi adhima nawa. Ano omuntu ngele okwa yi mo mehala moka oha kuutumba nduno ye te etelwa shoka a hala okunwa nenge okulya.

Ombuga yuushimba ihayi mene owala miikunino ashike ohayi mene woo momashina. Ohamu kala mwatulwa uuhoho mboka yina oku menena muyo. Ohayi kala yili momikweyo nawa yatulwa nawa opo woo yivule oku tekelwa ,no yivule okulala tayi monika nawa. Omboga yuushimba ohay liwa ,ohayi kala tayi longithwa woo iinima oyindji.

Komunkulo gwefuta ohaku kala kuna uudhila womaludhi ogendji. Oha wu kala tawu kuunkula kooha dhefuta tawu ende wuli kombanda yevi lyokooha hoka wumwe ohawu kala tawu tuka mombanda. Efuta ohali kala lina omakuthikuthi olundji.

Koondundu ohaku kongwa iinima ya yoolokathana. Thimbo limwe aantu ohaya yiko yaka tyaye. Omahala gamwe ohaga kala ge li mookamba moka hamu kuthwa iikuni. Iihwa yimwe oha yi kala ya kukuta, ko oko nee haku kuthwa iikuni mbyoka ya pumbiwa.

Efuta ohali kala enene lina omeya omambulawu, ohali kala lina omakuthikuthi, ohamu kala wo muna oohi dhomaludhi ogendji dhili mo tadhi yogo moka, naantu oye hole okukala taya kongo oohi dhawo pooha nomafuta nenge noosikepa ngele yayi muule mefuta.

Oonduli iinamwenyo yo mokuti oya simana unene kaatalelipo mbokataye ya oku yi tala, ya za komahala ga yoolokathana. Onduli ohayi kala yi na othingo onde yina uukutsi uushona nomutse omushona. Ohayi kala yina uuniga uushona. Onduli oyina omakonda nohayi kala onde.

Oongalangombe oyi na ooniga dha ngoliwata, dhu uka pombanda. Oyi na uumeho uushona, yo oyi na oshipa oshiluudhe. Oyi na wo uufufu uushuushuka noyina omulungu omuluudhe. Ohayi kala yili momeya, tayi nu omeya uuna ya sa enota.

Omahala gamwe ogena iimeno yayoolokathana. Ohayi kala yili muunima wawo moka yakuninwa, thimbo limwe omuntu oheyi kutha eteyi fala kegumbo, ekeyi tsike nawa, naantu oyehole wo okuyi landa pomahala mpoka yili..

Omvula ngele ya loko onene, omadhiya ohaga udha omeya. Iimeno oyindji ohayi mene woo momeya, yimwe ohayi kala yi na oongala oombwanawa nohadhi kala dhina omalwaala omatokele.

Omahala gamwe ohaga kala owala ge na omiti omishona. gumwe oto adha gwa thikama po ogo aguke nuuyidhi nduno wuli po wa halakana. Ohamu kala nduno mu na omamanya noondundu dhili po dha halakana, dho oonde.

Pomahala gamwe opweenda omikanka dhomeya. Omeya ohaga zi komilonga dha yoolokathana, taga ende miihwa nenge moondundu. Omeya ngoka ohaga kala taga tondoka unene pethimbo lyomvula.

Oohi ohadhi yuulwa noonete. Onete ngele onene ohashi vulika muye aantu yeli yane nenge yatatu. Ohaya yimo yeyi lyatela momeya, yo oyeyi kwata kombanda yomeya. Ohaya ende nduno nomeya, sigo ya thiki kooha opo ya vule oku yuula mo oohi ndhoka tadhi zi monete.

Ethimbo lyoku longa ngele lya adha aantu ohaya longo momapya. Thimbo limwe omambakumbaku ogo haga pulula mo omwiidhi momapya. Omambakumbaku ohaga kala omanene gena omagulu gaali omanene geli konima. Nuugulu uyaali uushona wuli komeho.

Ondjuhwa yOshiwambo ngele ya telekwa ohayi tulwa metiti. Etiti olyo nduno halyi tumbwa lyi falelwe aayenda. Aantu unene tuu Aawambo, oye hole oku tula oonyama momatiti nenge omihoka dha yoolokathana.

Ondunda yOshiwambo ohayi kala yakumbwa nomwiidhi. Ohayi kala yina omutse gwamangwa nomihuya. Ohayi kala yatungwa noondhopi dhOshiwambo nenge nosamende. Ohayi kala wo yili koongudhi shampa owala aantu ya mana okuyi kumba.

Oongombe odho iinamwenyo yomegumbo, ohadhi kala dha dhikilwa iigunda yawo kondje yegumbo. Aantu oye hole oku dhi litha unene tuu aanona yaamati nenge aasamane. Oongombe odhi na ooniga.

Oombaka dhimwe ohadhi kala oontekele nadhimwe ohadhi kala dhina omalwaala ga yoolokathana, ethimbolimwe ohadhi kala mpoka pena omwiidhi naantu ohayedhi sile oshimpwiyu. Oombaka odhina omilungu ominene nohadhi kala dhina omawawa ashike ihadhi tuka.

Mokati kiihwa yimwe omwa thita unene. Thimbo limwe ohapu kala wo pu na uundjila uushona mboka tawu vulu oku enda aantu. Uundjila wumwe ohawu kala wa thinana unene naantu ihaya vulu okupingathana. Oto tege omuntu gumwe a pite po, opo ishewe omukwawo a pite po.

Pethimbo lyuusiku aantu ohaya tema omulilo e taya huhulukwa. Piinyanga hapo apuke hapu temwa omulilo, ashike pomahala gamwe wo ohapu temwa omulilo aantu taya kutha iipundi ye gu kundukidha, opo ya vule okugu huhulukwa.

Oohi odha simana unene. Aantu oha ye dhi kwata, yo ta ye kedhi vutula. Oha ye dhi paka po momeya, nenge ye dhi kange, dhimwe ohadhi ka landithwa wo, opo aantu ya mone mo iimaliwa .

Momahala gamwe omuna iihwa oyindji unene tuu moondundu. Oha mu kala muna uundjila mbono hawu endiwa kaantu una taya kongo oompumbwe dhawo dhayoolokathana. Thimbo limwe ohaya ende mo owala yu uka komahala gawo giili nogiili nenge kiilongo yili koombinga dhimwe dhiya dhoondundu.

Omamanya ohaga kala omanene, gamwe ohaga kala geli koondundu. Ohaga kala woo ga tanduka komakwawo geli muundumba owundji. Aantu ethimbo limwe oha yega gongele yamwe oha yega tutupo yekega kundukidhe iiimeno yawo.

Pomahala gamwe ihapu kala puna oondunda dha gwana dhokulala. Omuntu Omuntu ngele okwa hala kehala lyontumba a kalale oha pula ngele okuna oondunda dhokulala. Oha pewa epitikilo eye nokatenda ke hoka ena okulala. Ohapu kala puna omiti dhokugondja.

Oonkoshi iinamwenyo yomokuti nenge yomiihwa kuna esika wu adhe onkoshi megumbo. Oonkoshi ihadhi li onyama ohadhi kala odhindji pehala limwe. Odhi hole okugondja momiti.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo ya simana. Thimbo llimwe oha dhi kala dha edhililwa kiikuku nethimbo limwe oha dhi kala owala dhili poondje. Oondjuhwa odho woo iinamwenyo yomegumbo. Aantu oha ye dhi sile oshimpwiyu, ta ye dhi pe iikulya nosho woo omeya.

Moondundu ohamu kala mwasiluka nomwalonda. Oondundu dhimwe ohadhi kala oonde. Aantu ohayayi koondundu ngele omuntu okwa hala okutala sha wo, ohayi eta londoko woo sigo okondungu opo avule okumona oshinima shili kokule . Ethimbo limwe ototi oondundu odhili kooha niikogo ashike nani egulu olili kokule.

Omalwaala goohi. Oohi ohadhi kala momeya. Oohi dhimwe ohadhi kala oontokele dhi na omalwaala omatiligane, dhimwe ohadhi kala oontiligane dhi na omalwaala omatokele, dhimwe ohadhi kala oontokele dhina omalwaala omaluudhe, dhimwe ihadhi kala oonshunga dhi na omalwaala omaluudhe , dhimwe ohadhi kala owala oonshunga nadhimwe ohadhi kala oonduudhe dhi na omalwaala omatokele. Ano ndhono odho omalwaala goohi.

Opuna omahala gamwe haga talelwapo geli momeya. Momeya mono ohamu kala mwatungwa omahala omawanawa niipilangi noshowo pombanda puna iipeleki. Ohamu kala muna oshipundi noshowo oshinima shokulyatela omuntu ta tala omeya ngoka geli popepi naye oshowo omiti.

Omuntu ngele okwa hala akuve ombepo nenge ahala okuka tyapula esiku lye lyontumba ohahi kokahala okawanawa eli hoka omuntu tavulu okukala atala oondundu ohakala wo atala iimeno ya yolokathana. Ehala ndino olyo hakuti ehala lyo kuvululukilwa , oha hiki nduno nomalovu ge nuhalasa we mboka tavulu oku longitha.

Aantu ohaya kunu oohi dhawo opo dhikoke nawa dhininge oonene muundama yewukundukidha oonete nenge oothayila. Uundama mbuno ohawu kala wuli momeya, uuna omvula tayi loko ohadhi kala dhatulilwa mo omeya komvula ogendji opo dhivule okuyoga nawa. Ohadhi kala wo dhili mpoka puna omwiidhi opo dhivule okuhupa.

Etalelopo, aatiligane oku za kiilongo yi ili noyi ili, oye hole oku talela po oshilongo shetu . Oha ye ya pomahala gi ili nogi ili, mpoka taa talele po, ngaashi mEtosha nenge mombuga. Oha ya pewa ohauto ndjoka ye na oku ka talela po nayo mehala moka ye ya. Oha ya tala iimeno yi ili noyi ili, nomwiidhi ngoka gu li mo.